Etsi dza eye wò ɖe anyigba la kata, ʋuwo kpakple xɔwo, etsia ɖɔ ƒoxlã wo, ŋutsu aɖe kpa evia ɖe mee eye wò le zɔzɔm le etsi la me.

Nyɔnu aɖe le awu dzɛ̃ me eye wòbɔbɔ nɔ eƒe tasiaɖam me hele tasiaɖam la dom. Seƒoƒo nyui aɖewo ƒo xla exɔ yike le eƒe axadzi la.

Ŋutsu aɖewo kple gbadagba aɖewo va le ega ɖem le ŋutsu kpakple nyɔnu aɖewo gbɔ le emɔdzi, ameɖeka do asi ɖe gbadagba la gbɔ eye wole nane tsɔm nɛ. Ele nuŋlɔti ɖe asi

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi. Etsɔ nane abe vidzɛ̃memi ƒomevi aɖe ene dze ŋgɔ eɖokui wòle didiƒe kaƒomɔ dem esi.

Ŋutsu aɖe tsyɔ akɔ. Etsigu aɖe le eŋkume, ɖevowo bɔbɔ nɔ anyi, ɖewo tsyɔ akɔ hele ekpɔm. elenane wɔm abe dziɖegbe kaɖi ŋusẽ dɔwɔwɔ ƒomevie aɖe ene.